Mongashingeyo ethimbo tali ende lya uka komeho, nehumo komeho otali ya, aantu paife iha ya kunu we iimeno mongalangala yomutenya oha ye yi kunu owala muupoto mboka wuli momuzile.

Aanafaalama mbono haya muna oondjuhwa ohadhi kala dha tulwa metala eneenene, mono hadhi kala mo tadhi pelwa mo iikulya nomeya dho opo wo dhi vule oku vala natango omayi.

Komukulofuta okwa tungwa omahala omawanawa nuulunga wuushimba watungwako. Ohaku kala kuna uutala moka oonalunaanda haya kala yakuutumba taya nu omalovu gawo niikulya yawo .

Efuta ngele lyapindjala oha li kala li na omakuthikuthi omanene ngono haga kala taga nuka mombanda, nokombanda yefuta ohaku kala kwatoka toti iikogo ashike ondawu owala.

MEtosha lyaNamibia omwa tungwa omahala omawanawa, uundunda wuli miihwa nongele omuntu wuli mo oho kala wu uvite nawa wa tala uunshitwe sho wa ziza nawa, neyopalo.

Momatala moka hamu kunwa iimeno, ohayi kala ya tulwa uushipe pombanda woku keelela oonte. Iimeno ohayi kalamo ya kunwa muupoto uuludhe opo yika landithwepo

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oshinamwenyo shika oshile na oshina oongolo oonde. Oshinamwenyo shika ihashi lala, ohashi kala owala sha thikama ethimbo alihe.

Oonkoshi odhili pamaludhi ga yoolokathana. Oonkoshi oonkiintu kadhina omandjafufu omanene komutse nokadhi shi eenene lela molutu ngaashi ndhoka eendumentu.

Opu na uuhi mboka uushona. Aanafaalama mboka yoohi ngele ya hala ye wu kwate mo ohaa longitha uudhinditho mboka hawu tulwa momeya, wo tawu yuulwa mo tawu etelele mo uuhi mboka uushona.

Opena pomahala mpoka omawanawa no po mahala mpono opo uunene hapu lala aataleli, aantu mboka yaza kiilongo yi ili noyi ili yeya okutalelapo oshilongo no ohapu kala pena omilunga omile.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo okuheya omwiidhi no kuguteta, ohaya longitha owala omashina ngono gopashinanena ngoka haga te te no kugongela omwiidhi guli muundumba wongonga.

Mombuga yaNamibia omo mevi limwe moka muuwanawa mu na oondundu mpaka naampeyaka, niihwa ya halakana nomwiidhi omushona naantu oye hole okutunga mo omagumbo gawo, oshoka omwa mwena nawa mo omu na ombili.

Aanafalama mbono yoohi , haya muna oohi ohaya ningi uundama mbono haya tula mo omeya taya longitha oopayipi yo taya tulamo uunima woohi mboka hawu kala wuna iikulya yoohi.

Oohi ohadhi vulu okumunwa owala mehala eshona nando omeembali nande mondoloma, shampa ashike muna omeya ga gwana niikulya yagwana nawa.

Opu na pomahala gamwe haga adhika mokuti, pomahala mpaka opwa tungwa oondunda dhomanwino, dhiikulya nokulala. Oondunda ndhino unene ohamu lala aantu mboka ye ya okutalela po oshilongo.

Uuhi uunshona owo wumwe mboka hawu kuthwa muundama nande momatale opo wu vule oku ka kunwa komatale gamwe gi ili, nuuhi mboka ohawu kuthwa mo momeya nuushipa mboka hawu tulwa momeya, eta wu dhindi mo uuhi mbo.

Aatalelipo ngele yaya moshilongo, etaayi pomahala ngoka haga futwa opo ya lalemo. Ohaa tema omulilo uusiku yafa yeli poshinyanga , etaa kala yegu kundukidha, taa popi omahokololo gawo.

Ongombe ngele opo yeyamo moshigunda yazi kegumbo limwe nenge opo ya landwa ohayi kala ya pandekwa momuti yo tayili owala omwiidhi pooha dhomuti mpoka nomadhila ngoka omatokele hakutiwa omakamutoka kanyandi oga uthilwa okukala ga kalela ongombe.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene miinamwenyo shina omakutsi gapakalala, nomunkoti ngoka hashilongitha okwiifundila nokwiishamina omavi nenge omeya.

Omakodhi ogo gamwe gomuudhila mboka hawutuka nohawu li onyama. Ohaga kala taga tuka kooha dhomulonga ngono haga kala taga kongo uupethupethu nuufumwena wago opo giipaluthe.

Ope na omahala gamwe ngoka omawanawa haga adhika uunene mokuti nenge mombuga naantu mboka yeya okutalelapo oko ne haya lala komahala ngoka. Ohaku kala uudhiya mboka wokumbwinda ta ikutha uupyu.

Ombuga ohamukala iimeno oyindji nohamukala iimeno mbyoka hayivulu okumena momamanya ngoka goondundu iimeno mbyoka oyo yimwe hayi hupu mpoka pwaana omeya ogendji.

MEtosha la Namib omuna iinamwenyo ayihe muna iinamwenyo ayihe muna oosino nooholongo noongolo ,oongolo oyo iinamwenyo mboka yina omakonda oma luudhe noka tokele oyi hole a yi nu omeya yili momu tete.

Momakuti ohamu adhika uumuti mbono hawu imi oonkenya tadhi topa , ngele dhatopa meni mono ohamu adhika oondhulandhula, oondhulandhula ndhono odha simanekwa unene mokulongithwa oombindja nomakumbatha oshoka odhina uupyu.

Oondundu odho omamanya ngoka gi ilonda, ga ningwa po paunshitwe, nongele owe ga adha, oto hala wu tye pamwe oga tulwa kumwe komuntu, nohaga kala ga tenda, ihe oga ningwa owala keshito.

Aanafaalama mboka haya munu oohi. kombanda yomeya ohaya tula ko oonete opo dhikeelele iiyagaya yaa haye momeya yikakeke omeya yo yi etemo oombahiteli dhi etele oohi omikithi.

Iigandhi oyo iinima yimwe mbyono hayi longithwa kAawambo okupungula iilikolomwa yawo yomomapya. Iigandhi ohayi tungwa nee miizimba nomomisati, nohayi ningilwa nee uuhaka wokusiikila ko.

Aanafaalama ngaashingeyi ihaaya longo we nuudhigu oku tekela iikunino. Ohaya longitha opaipi dha tondoka moshikunino dhina omeya taga shashimine iimeno mbyoka ya kunwa.

Mongashingeyi aantu ohaya longitha owala omashina okutsika uumeno, ihaya longitha we oonyala nomatemo, eshina owala ha li kutha po okameno ta li ke ka tsika mpoka ka halelwa okutsikwa.

Aanafaalama mbono yo ku muna oohii. Ohaya kala ye na uundama mono haya tekula oohi dhawo. Uundama oha wu kala nee wa kundukidhwa komwiidhi gwaziza nawa noko miti. Kooha dhuundama oha ku kala kwa dhengelwa iiti.

Aanafaalama yoohi ngele yamono kutya oohi dhawo odhakoka nodha adha okuteywa ohaya kutha oombaali taya kuthamo oohi dhawo tayedhi tulamo etayekedhi yoga nawa yo yakalye nenge ya landithe.

Opu na omahala ngoka ga tungwa gi ikalela mombuga ngono geli puuwanawa nongele omuntu wu li po oho kala wu uvite ombili yokomwenyo nomadhiladhilo goye ohaga kala ge li pehala to dhiladhila nawa lela.

Oondundu odho omamanya ngoka ga shitwa geli kumwe, nongele owega tala oto hala wutye oga londekwa komuntu kumwe ihe aawe eshito owala. Moondundu ihamu kala omiti odhindji nenge omwiidhi.

Omahala ngoka unene geli kombinga yomilonga, ha kukala kwatungwa oondunda kaatalelipo, ohaku kala kuuwanawa, oshoka oge li pooha dhomeya na ohapu kala pwatemwa omulilo gwa kundukidhwa kiipundi ngaashi poshinyanga.

Aanafaalama mbono haa kala yena uundama wawo muna oohi, ohawu kala wa tungwa nawa ,wa topolwa muukololo nopokati omunafaalama ota vulu oku enda po, opo avule oku umbila iikulya yoohi ,kehe mokandama.

Opena aanafalama mboka ye na ohokwe nohole yokukuna uuhilili mboka hawu kunwa wuli moosaala, muupoto nohawu mene nawa, wo tawu ka landithwa po, wu longithwe iilonga yilwe.

Aanafaalama mbono haya muna uuhwilili, ohaye wu kunu moosaala oonene nohawu kunwa nee kaantu mboka yena uunongo na oya ya kosikola yo ku kuna uuhwilili.

Aantu ngele yamono kutya oohi dhawo odhakoka nodhaadha okukwatwa, ohaakutha oonete etaakakwata oohi momeya, dho oonete tadhi etelele mo oohi momeya.

Mombuga yaNamibia omuna oondundu ndhoka dhafa iiyanda nodhina omamanya ga yagumuka, to hala wutye oga yagwa komutenya, ndhoka hadhi kala dha thikama dhuuka muule.

Omagumbo nomalukalwa ohaga kala omawanawa unene tu ngele ga kunwa pooha dhomiti, oshoka ethimbo lyomutenya oto yi owala momuti ngoye to thuwa po, to tula omadhilaadhilo goye pehala.

Ehwiyu okadhila hoka ihaa ka ende omutenya, haka ende owala uusiku. Okadhila hoka okatilithi, haka tilika kaantu, oshoka aantu ohaa popi taya ti oka kwatakanithwa nuulodhi.

Aanafalama yopaife ihaya longo we nuudhigu, nge taya longo moofalama dhawo, ohaya longitha owala omashina nomambakumbaku ngoka haga teya nohaga ningi iilonga iipu lela.

Mongaashingeyi iimeno mbyoka hayi kunwa moosaala ihayi tewa we nande yi kolwe noonyala. Aantu ohaya longitha owala omashina ngoka haga likola ko iiyimati nomuule wethimbo efupi eshina olya mana nale.

Aawambo oya simaneka okutunga iigadhi moka haya pungula iilya yawo naasamane ohaya tuu nee iigadhi etayeyi kumbile uuhaka.

Oohi odhili omaludhi nomaludhi opuna oohi dhimwe dhoka ooshunga naadhoka oontiligane, na ngele owe dhi tala oto ti owala ito dhi li shaashi dhimwe oontilithi dho dhimwe oonyanyalithi molwaala lwadho.

Ombuga yaNamibia oneenene nohayi kala ya yela ya toka yina iihwa yamena omalopalopa mpaka naa mpeya ka, nomwiidhi omushona lela oshoka iha mu lokwa lela.

Opuna oongeshefa dhono hadhi longo owala nomatama, nomatama ohaga kala nee ga pakelwa momukweyo taga mangelwa muufagalala, naaniilonga yomoositola mono ohaya kala yazala omakalaganya.

Opu na omaludhi goodhila dha yooloka opu na oodhila dhoka oonduudhe dhina omilungu omitiligane nomitse omitiligane, noha dhi adhika unene moombuga.

Oongombe dhoka dhomakonda omaluudhe nomatokele odho oongombe dhimwe dhoka hadhi munwa moofalama, odhasimanekwa lela molwa okugandja omahini kwadho, ohadhi gandja lela omahini ogendji.

Mongashingeyi ehumokomeho tali ya aantu iha ya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, oha yi kunwa owala moondunda muupoto moka muna oonte dhetango dha metwa nawa.

Uuhi mboka uushona ngaashi mboka hawu ithanwa uuntango, oto vulu owala oku wu tekula moshiyaha moka we wu tulila mo omeya ngweye to wu tulile mo iikulya.

Mombuga mono muna oondundu dhomamanya naampono ha pu kala pwa siluka pevi ha pu tondoka omeya, oha pu kala pwa hokwa ondjila yomeya yakungululapo omwiidhi nomamanya mpoka omeya haga tondoka.

Opena aanafalama mboka yena eefalama dhoongombe dhoka hadhi zi omashini gokuliwa noongombe dhika ohadhi kala dhatulwa momutete ngele tadhi kandwa omashini.

Oondundu ohamu ningwa omahala ngono haga kala oondunda dhiikulya noondunda dhomanwino, nopomahala mpaka unene ohapu yiwa kaantu pomafudho nenge hapu kalaliwa kaayendanandjila mboka yeya okutalela po oshilongo.

Aanafaalama mboka haya kunu iikwamboga ohaye yi kunu yi li momukweyo yu ukililathana nopomakota gayo tapu tondoka nee opaipi dhomeya ndhoka hadhi kala tadhi shisha omeya gu uka mevi.

Oshimbombo osho shimwe shoka sha simanekwa unene kAawambo noye hole okushi lya nomboga nenge nekaka. Nongele omuntu ta shuna kuushimba oha telekelwa oshimbombo nekaka, opo shi ete elago.

Aanafalama yoohi ohaya yi ne muundama wawo woohi moka yatale kutya oohi dhawo odhili nana monkalo yili ngiini ohaya zala ne iikutu mbyoka yalongwa yafa omaplasitika tayi momeya moka yo taya tala oohi dhawo kutya odhili ngiini.

Aanafaalama mboka yoohi ohayeya kumwe taya itulilemo omayele taya kala wo yathikamena okandama hoka koohi taya tala kutya okeli ngiini. Ohaya kala nee yena uushipa taya kutha mo iiyagaya momeya.

Mongashingeyi monena aantu ihaya kunu iimeno yawo mongala Angala yomutenya. Iimeno ohayi kunwa owala yili moolaka yili momatungo moka hayi kala ya minikilwa koolamba no tayi koko noya ziza nawa ya hapa.

Mokuti ohamu kala iimeno mbyoka hayi ithanwa eedhuladhula. Eedhuladhula ohadhi longithwa nee okuninga omakumbatha noombindja niinima wo yilwe.

Iitopolwa mbyoka yomilonga ngaashi koKavango ohaku adhikwa iinamwenyo mbyoka haku tiwa oongalangombe. Oongalangombe odhi hole okukala dhi li pooha dhomeya opo dhi lye omwiidhi ngoka gu li momeya.

Aanafaalama yoohi muundama wawo moka ya tula oohi, ohaya kala ye na uunete taa kutha mo iiyagaya, opo kaayi etele oohi oombahiteli.

Aanafalama mbono haya tekula oohi muudhiya wawo mboka haya fulu yooyene, kohi taya tulako othayila, yo taya tulamo omeya, kombanda ohaya tulako oshikuku shoondjuhwa, opo nee oondjuhwa ngele tadhini, omatudhi oguuka momeya, opo gavule okuliwa koohi.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe shoka, hashi adhika mombuga nenge mofuka no hayi kala nee tayi ende tayi hundjunine opo yi kwate uukulya wayo mboka owo iinamwenyo yilwe

Ope na wo aanafaalama mbono haya tekula uuyuhwena. Uuyuhwena ohawu kuthwa ko nee kooyina tawu itulilwa mehala lyawo mono wu li hawu kala wa tulilwa mo iikulya pevi opo wu kale tawu shomona iikulya.

Aanafaalama yoohi ngele yamono kutya oohi dhawo odhili pokutewa nenge oohi dhawo odha fa kadhi iyuvite nawa, ohaya yi momeya yazala iikutu mbyoka yafa ooplasitika etaya kala ne taya tala kutya oohi dhawo odhili nana monkalo yatya ngini yo taya tala nomeya ngele ogayela nokukala gena oohi.

Aanafaalama yamwe mbono yena iikunino yiinima mbyono imile kohi yevi, ngele yamono kutya oya pya ohaya fulu mevi , yazala omanyala opo yeyi kuthemo ngaashi iikapa, iihakautu niimbakuni.

Oondjuhwa dhoka oontokele hadhi tekulwa kaanafalama omolwa onyama yadho ndjoka ombwanawa. Ohadhi pewelwa iikulya metamba eleleka moka hamu kala mwenda omunino yomeya wo.

Evi ndjoka etiligane aanafalama omo yehole nana oku kuna iimeno yawo oshoka evi ndjoka oyeli talako onga lina uuhoho. Aanafalama ohaya metelemo ominino dhoka hadhi ende pomakota giimeno

Mombuga yaNamibia omuna omiti ndhoka dhi limo hadhi mene momamanya, nomiti ndhika kadhina omafo omanene oshoka mombuga omeya omashona, nomiti ndhika ohapu piti ethimbo inadhi mona omeya.

Iimeno ngaashingeyi ohayi kunwa ashike muupoto moka tayi kala tayi tekelwa yo otayi mono ombepo yili kohi yeshina nongele ya koko ohayi kuthwamo ihe.

Uuna uunafaalama mboka yo makunde nenge wiimbakuna . Mongashingeyi aanafaalama ihaya tekele we koonyala ya tumba omahemele. Ohaya teke owala noopayipi dhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno.

Mombuga mono muna oondundu nopevi mpono pwa siluka opo hapu tondoka omeya no ihapu kala pu na omwiidhi niihwa oyindji, oshoka ohayi kala ya kungululwa po komeya.

Monalenale omuhoko ngoka gwaayelele mboka kwali haya zi owala mokuti, okwali yena uunongo wokuthaaneka nokwali haa kala taa thankeke komamanya. Taa thaaneke ko omathano giinamwenyo nomathano gaantu ya tidha iinamwenyo.

Aanafalama mboka haya muna oohi, kombanda yomeya gokandama hoka ke na oohi, ohaku tulwa oonete opo dhi kelele iiyagaya yaa ye momeya. Niikulya yoohi ohayi umbilwa kombanda yoonete hoka.

Aanafaalama mbono haya munu oondjuhwa ohayatungile oohi dhawo uundama mbono watungwa mosamende . Ohaya tulamo omeya omayelele nawa noohi ohadhikalamo dha nyanyukwa nawa dho otadhi dhana shono hashi vulu shivalithe oohi nawa.

Aanafaalama nee yiimeno yaza pomahala gi ili nogi ili, ohaya gongala taya popi nee taya itulile mo uuhuku nkene iimeno hayi kaliwa nayo, nonkene yina okusilwa oshimpyiyu.

Omatama ogo yimwe yomiinima mbyoka hayi kunwa kaanafaalama nohaga kala omazizi molwaala ngele inaga pya, nongele gapi ohaga ningi omatiligane nohaga toononwako.

Mboka ye na ohokwe nokumuna oohi ohaya ningi uundama mboka wa tungwa mosamende nomeni ohamu tulwa omeya gayeleka oohi tamu umbilwa iikulya opo oohi dhikoke.

Aanafaalama mboka haya tekula oondjuhwa ohaya kala yedhi tula mehala ndyoka lyayela nawa mokaa muna omiti nohadhi kala dhatopolelwa uuyaha moka mwatulwa iikulya yadho.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we uushina mboka yali haya longitha nale methimbo lyookuku mongashingeyi ohaya longitha owala uushina mboka wopananena, haka tulwa owala omahooli taka tameke okunengeneka evi.

Aanafaalama mboka yoohi noyehole okutekula oohi, ohaya ithaana yakwawo mboka yena uunongo lela. Yotaye ya kumwe opo ya popye kutya oohi ohadhi tekulwa ngiini.

Mombuga oha mu kala oondundu ndhoka dhimwe oonde na dhimwe oofupi, na oha mukala iihwa ya halakana mpaka na mpeyaka, oshoka ihamu lokwa lela ngaashi kiitopolwa yilwe.

Moofaalama dhopashinanena iimeno ohayi kunwa owala momambamba ge li metungo, mono hayi kala tayi tekelwa owala koopaipi ndhoka dhiitenda notayi kala ya ziza nawa.

Aanafalama yoohi ohaye ya nee kumwe, taya ipe omayele nuukumwe nuunongo mboka ye na mokutekula oohi, yo taya tala wo onkalo nomeya goohi shi geli.

Iilya nena ngele oya tewa etayi yungulwa, etayi yelwa, aantu yamwe ohaye yi tutike momeya. Nongele ye yi tutike ohaye yi kutha mo eta ye yi yaneke poothayila, mpoka hayi kuthwa ngele ya kukuta yi ka tsithwe yi ninge uusila wokuteleka oshimbombo.

Muunshitwe omu na oondhila odhindji niikwamawawa ya yoolokathana, opu na oombaka ndhoka dhi hole okukala momeya dhi na oonyala dha kwatathana nomalungu omanene.

Aanafaalama yoohi muudhiya wawo moka haya munine oohi dhawo kombanda ohaya tula ko oonete, opo dhi kale dha ninga oshidhinditho shokudhinda iiyagaya yaa ye momeya moka yi ya teke omeya goohi.

Oshinyanga osho ehala ndyoka lya simanekwa kaawambo, mpoka aantu haya hungile, yo taya pewa omahokololo ngoka gonale nokulongwa uuteyo. Ashike mongashingeyi, iinyanga ohayi tungwa pomuthika gwopombanda.

Oongombe moofaalama ohadhi kala mo dha topolwa dhili momikwewo momitete, dha kandekwa kiitenda opo ngele aantu taya kanda dhikale dha gundjila, dhaa pulukute nodhaa inyenge.

Oshini osho shimwe shoka sha simanekwa kAawambo. Oshini oshinima shoka hamu tsilwa iilya, opo yi ninge uusila. Iilya ohayi tsilwa koshini nomuhi gwa hongwa noshiti sholute.

Oongombe ndhoka dhomakonda omatokele nomaluudhe odho oongombe dhimwe ndhoka dha tseyika ko nawa hadhi zi omahini, nohadhi kala moofaalama ndhoka dha tungwa nawa, dhili kehe yimwe omokakololo kawo.

Mombuga mono muna omamanya noondundu aatalelipo naayendinandjila ohaya ningimo oondundu mono haya ende niihauto ngele taya tala uushitwe. Oondjila ohadhi ningwa mo nuudhigu oshoka ohauto otayi vulu kugwa molwa omamanya.

Aanafaalama mbono yoku muna oohi ohaya fulu uundama, kohi taya tula ko othaila yo taya tula mo nee omeya noohi dhawo, yo taya kala taya umbile mo iikulya, opo oohi dhilye dhi vule oku vala nawa.

Aanafaalama mboka yomapungu ngele taye ga kunu ohayega kunu nawa geli melandulathano nopokati ohapu kala ondjila yoku enda nevi ohalikala lya tuta nawa nomapungu ga ziza nawa.

Aanafalama mboka yoohi noye na ohole okutekula oohi, oohi ohadhi tulwa mokandama etadhi kala dhili moka tadhi koko dho etadhi pelwa mo iikulya nomeya ngoka ga yela nawa opo dhikoke nawa.

Momuthigululwakalo gwAawambo aantu ohaya ningi oondunda dhoomwiidhi ndhoka hadhi pangelwa niiti tadhi kumbwa dhi li pevi nomwiidhi nomihuya. Tadhi dhikwa niiti, tadhi tulwa eloys tadhi ningi iithini.

Aanafaalama mboka yena oohi ngele yamono kutya oya hala okuteya oohi dhawo, ohaya longitha uunete mboka wamangelwa kondhalate, nohaya yuula nuunete mboka opo wuvule okweetelamo oohi.

Mongashiingeyi aanafalama ngele taakunu iimeno yawo ohaya pulula owala iipungu iile yuukilila, yo taya kunu kombanda yiipungu hoka nomoondjila taya tula mo oopaipi dhomeya.

Aantu ngele yapewa omafudho yaka thuwepo, ohayayi komahala ngoka omawanawa, hoka kuna omifudhilo nomiti dha ziza nawa. Ohaya kayotha ne oonyama dhawo, yo taya kala ya kuuntumba kuupundi taya nu omalovu gawo.

Mokuti omo hamu kala uunamwenyo mboka hawu ithanwa taku tiwa uuyenti. Nohawu kala wuli pamwe tawu inika komilungu tawu iyuvitha ohole, ngele wo ontela etango nenge tawu kopakopa uukulya wawo.

Aanafalama yoohi ngele ya ningi oondama dhoohi momeya, ohaya tula mo iikulya opo dhi kale mo tadhi li nawa dho odhina uundjolowele noopaipi ohadhi kala dhuuka muundama opo dhi fale mo omeya.

Mongaashingeyi aanafalama ohaya longitha omambakumbaku okupula iilwa iinene nokukuna mo iinima yawo ohaya tula mo wo ominino dhokutekela omeya pomakota giimeno .

Aanafaalama yoohi ohaya ningi uundama moka haya tulamo oonete , dheenda kooha dhuundama . Oohi omo hadhi kala moka dhatulilwamo iikulya opo dhivale nawa.

Oondjuhwa pethimbo lyomvula ohadhi kala dhuuvite nawa oshoka ohadhi kala tadhi nyanga momwiidhi omule moka hamu kala muna iipethupethu nohadhi kala dhiininga okandumba.

Mongashingeyi aantu ohaya ningi uundama woohi wopashinanena mboka hawu tulwa oothayila meni etamu tulwa omeya noohi tadhi tulwamo nee dhi kokele mo.

Aanafaalama mbono yokumuna oohi, ngele oohi dha koko mundama ohadhi kalamo dha thinana nodhili mumwe to hala owala wutye otadhi si oshoka pamwe odhili mo itaadhi fudhilemo nawa.

Moondunda ndhono dhookombitha nenge mono hamu ningilwa oohungi, ohamu kala mwaningwa nawa . Omuna omasipili mono to vulu okwiitalelamo noolamba ndhoka hadhi kala dhatema nawa dha sheneka.

Aanafalama yamwe ngele taya kunu iimeno oha yeyi kunu yili momukweyo yalandulathana pokati eta pu piti oondjila. Evi ohali kala lyanengena lyatuta nawa niimeno ohayi kala ya hapa nawa.

Aanafaalama yokumuna oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha adha okutewa, ohaya yi muundama wawo nomilavalava nenge noonete, to taa nana nee onete kombinga nokombinga opo ya shipe mo oohi.

Omambakumbaku gokupulula ogena omatemo ga yooloka. Opuna ngoka goku pulula ongwena naangoka goku pulula kombanda naangoka goku pulula muule.

Mongaashingeyi iimeno ihayi kunwa we mongalangala yomutenya pashinanena ohati kunwa pehala yili kohi yomuzile nokuuyelele mboka woolamba dhaminikila yotayi koko nawa.

Mombuga ohamu kala omiti dha yoolokathana nodhina omaukwatya ogendji gokupungula otuna ndhoka dhina omakota omanene mono hadhi pungula omeya oshoka mombuga ihamu lokwa lela.

Ongombe oyo oshinima shimwe shoka sha simanekwa momuhoko gwAawambo nohadhi longithwa iinima oyindji. Ohadhi longithwa okupulula ngaashi oonani nohadhi pewa iikulya momatemba mbyoka yi na uundjolowele.

Uundoloma mboka hawu longwa komashina gopashinane wokutekula oohi ohawu monika nawa noha wu kala mu na omunino pevi nopombanda. Omunino gopevi ogo ku tulamo omeya ngoka gopombanda ogo ku kuthamo omeya ga nyata.

Mombuga nenge kiitopolwa yimwe mbyoka moshilongo ohaku adhika oondundu dhile mpaka naampeyaka nomwiidhi niihwa iifupi mbyoka hayi kala ya topauka mpaka naampeyaka.

Mboka yena uudhiya nenge uundama wokutekula oohi, kombanda yomeya ohaya tulako iipilangi. Kiipilangi hono oko nee hayeende opo yashashe iikulya yoohi momeya.

Komukulofuta oko hoka haku adhika evi ndyoka li na omawe ogendji hali kala lyakundukitha omukulofuta naataleli oye hole okuya kevi ndyoka yaka hinge oohauto dhawo.

Muundama moka hamu tekulilwa oohi oha mu kala mu na ominino ndhoka tadhi tulamo omeya noha wu kala wa tungwa moosamende opo oohi kaadhi zemo.

Mongashingeyi opuna omambakumbaku ngoka gena omatemo omanene ngoka ga longelwa owina okuheya nokulonga moomina opo ga vule okutatula omamanya. Omambakumbaku ngoka ohaga tumbwa nee koololi ngele taga falwa komahala gi ili.

Aanafaalama mbono yoohi otaa kwashilipalekwa opo yakale haa sile oshimpwiyu oohi dhawo oshoka ngele odha kwatwa koombahiteli nena ohadhi si owala.

Aanafaalama mboka ye hole okumuna oohi ngaashi uuhi mboka uushona haku tiwa uuntangu ohaye wu munu muundama womomeya nongele wa adha okuteywa ohaye wu kutha mo noonete.

Pomahala mpoka puna oondundu pokati kadho ohapu kala omunoko omupyu, nongele omunoko nguka ogwa fulukamo ogwa nika oshiponga nayi nohagu fike iimeno nomwiidhi eta yisi.

Mongaashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo mo kuteta, nomo ku heya omwiidhi. Opena uushina mbono wa longwa nale wo kutaya omwiidhi, noku tula omwiidhi kumwe, wuli mo kupe lwo ngonga, opo omwiidhi ngoka hagu landithwapo.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo mbyoka yina omawawa nohayi tuka mombanda. Uudhila ano owuhole oku kala wanambela kiitayi yopombanda nenge kodhalate dholusheno.

Aanafalama ongashi ngeyi ihaa tekele iimeno nomahemele, ohaa kutha owala oopayipi dho ka hadhi tulwa dha taakana pomakota giimeno nodhina uumbululu mboka ha wu kala tugu zile omeya ngoka taga shishile pomakota giimeno

Opuna oonyanga dhili omaludhi nomaludhi opuna ndhoka oontokele naandhoka oontiligane oonyanga ohadhi longithwa okupanga ngaashi omikithi dhomashikisha dho ohadhi longithwa woo okudhogeka omahoka nngele aantu taya teleke.

Mombuga oha mu kala muna oondundu nohamu kala wo mu na iihwa iishuushuuka yili omalompa mpaka naampeyaka nomwiidhi ngoka omushona, oshoka iha mu lokwa lela omvula onene.

Mombuga ohamu adhika omamanya geli mpaka naampeyaka ga gongelwa kombepo nokomamanya woka ohaku mene iimeno mbyoka waashi kutya ohayi hupu ngiini komeya.

Mongashingeyi aantu ihaa longowe nuudhigu, ohaya longitha owala omashina ngoka ga ndulukwa gokulikola nokuteta ko omafo kiimeno, muule woowili oonshona omuntu okwa mana nale.

Uutale mboka wokutekula oohi ohawu kala wa ningwa nawa. Wa dhengelwa iiti kooha, opo nenge oshiyenditho tashi ende, itashi idhenge shikaye momeya sigo omokatale.

Mombuga omo moka hamu kala mwaana iikogo oyindji, nomuna uundundu, nomamanya ga gongala kevi lyoondundu, nomiti dha halakana mpaka naampeyaka, nomwiidhi omushona.

Aanafalama mboka yoohi, yena uudhiya woohi, ohaya kala nokusila oshimpwiyu oohi, opo dhikale dhina uundjolowele momeya moka dhili. Ohaya kutha nee uunete mboka haya votolitha mo iiyagaya momeya.

Aanafalama yoohi ohaya tula oohi dhawo muundoloma mboka hawu kala wa topolwa kiitenda, nohaya tula mo omeya taya longitha ominino opo oohi dhi vule okukala mo dhi na uundjolowele dho tadhi koko nawa.

Omavi oge hole okumena pethimbo lyomvula, haga mene momeya. Ohaga kala gena ongala ontokele komanda netindi ohali ningi kohi.

Mongashi ngeyi aanasikola ohaa kunu owala iimeno yawo nopethimbo ndjoka lyo kwenye. oopayipi dhoka oonde hadhi taakana komeho giimpingu dho tadhi kala tadhizi omeya taga tondoka guuka miimpungu yiimeno tayikala yahafa nawa.

Mombuga ohamu kala oondundu nomamanya gi igongela pevi lyoondundu. Ihamu kala mu na omwiidhi ogundji ohamu kala owala mwa yela kamu na omiti niihwa oyindji.

Aanafaalama yoohi mbono haya ningi uudhiya woohi ohaya fulu oshilambo kohi taya tulako othayila yo taya tulamo nee omeya geli kombanda yothayila hoka opo omeya kaaga hite kohi nohaya tulamo oohi dhawo dhikale moka.

Mpoka pwa tsakanena efuta nombuga ohapu kala puwanawa puna omavi gomahekevi ngoka, haga kala gafa ganinga oondundu gagongelwa kombepo shotayi pepe, naantu oko ne yohole okuya ya kakale.

Iimeno mongashingeyi ohayi kunwa owala mosala ndjoka yopashinanena yatulwa mumbamba moka muna uuhoho nomeya ga gwana nawa nonte dhetango yo tayi koko nawa.

Miikunino yongashingeyi oomboga ohadhi kunwa dhi li melandulatho tapu ende nduno oondjila moka hamu tekelwa, opo dhi kale tadhi koko nawa.

Oshinyanga osho ehala ndyoka lyasimanekwa kaantu, mpoka omulilo hagu temwa gwakundukidha ongonga naantu taya kala omutumba yegu kundukidha, yo taya lombwelwa omahokololo gonale nuutewo kaakulupe.

Mombuga yaNamibia moka mu na oondundu oha mu adhika omuti gwedhina ndyono hagu ithanwa kutya oQuiva tree ngono hagu piti ethimbo ina gu nwa omeya ashike iha gu si.

Mongaashingeyi omwiidhi ihagu tetwa we niikonde ,ohagu tetwa owala kokashina hoka haka pulula omwiidhi kombaanda nomumwiidhi tagu kala nee tagu monika nawa gwa elekana guthike owala pamwe.

Kiitopolwa mbyoka yomilonga ngaashi Kiitopolwa yooKavango hoka kuna omilonga ominene oko haku adhika oondjambameya. Iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya , omo hayi kala yeetako yina omayulu noyanika oshiponga ohayi ponokele aantu.

Ongombe oya simanekwa unene muusita waawambo. Oshoka oyo hayi tselwa miituthi yoohango nopiituthi yoosa. Ongombe ohayi gandja woo omahini nonyama.

Mombuga ohamu kala omamanya omanene ngoka to ti oga kulupa, ga dhengwa koonte dhetango, ngoka haga kala ga hwandanana. No pugo ohapu kala pwa mena wo uuhwa nuumwiidhi uushona. Oshoka ihamu lokwa lela, ihamu kala muna omwiidhi ogundji.

Oondundu ndhoka dhili mombuga dhomamanya Ihadhi kala dhamena omwiidhi ogundji oshoka mombuga ihamu lokwa Lela ,nohamu kala mwa yela nomwa tsima toti omuna ondawu handiyaka.

Opuna omambakumbaku ngono haga longithwa moofaalama okutetwa omwiidhi kombanda, nomwiidhi ohagu tetwa kombanda taku thigala ngoka guna omidhi. Omatemo gomambakumbaku ngono ohaga kala gena uugulu.

Aanafalama mbono haya munu oondjuhwa uunene ngaashi ndhono oontokele dhonyama, ohadhi tulwa moshikuku, moshikuku tamu tulwa nee okayima hono kongonga mono hamu tulwa iikulya omo nee hadhi kala tadhi shomona iikulya moka.

Uundama wumwe woohi ohawu kala wuna omanoko shinene noohi ohadhi kala mo tadhi inyenge nuudhigu. No manoko ngono ohaga tapwamo ko kashina opo muye omeya ga yela.

Opu na omahala ngoka geli gi ikalela unene mombuga. Pomahala ngoka opo hapu kala aantu mboka yeya okutalelapo oshilongo, nongele wulipo oho kala to fudha nawa, totula nomadhiladhilo pehala.

Moka aanafaalama yena ohokwe yokumuna oohi ngele yaningi uundama wokutula oohi dhawo kombanda ohaya tulako oonete dhasiikilako opo iiyagaya yomafo gomiti kaayigwilemo yo yi etemo ekako olindji moneya.

Mombuga omuna oondundu dha ningwapo komamanya gi ili nogi ili. Naantu mboka yaza kiilongo yimwe ohaya ende taya talele moondundu ya zala omagala oshoka ohamu kala muna omutenya.

Mongashingeyi aantu ngele taya teya iilikolomwa yawo ngele ya pya, ya adha okuteywa, ihaya teya we noonyala. Ohaya longitha owala omashina ngoka haga teya iimeno mo shi endelela go oga mana nale.

Okanimona koshinamwenyo ngele okathigwapo okashona kuyina. Nena aanafaalama ohaya kutha oshinakugwanithwa opo yakale taya pe okanimona hoka omahini opo ka vule oku koka kakale keli ku kokene.

Opu na uushina mbono woshinanena hawu longithwa okupulula evi, haka tulwa owala omahooli ngweye tokala owala we ka kwata, we ka kalandula ko otaka pulula owala.

Mbono yena owino nohokwe yokutekula nokumuna eendjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaye dhiningi nawa dhili mehala ndjili pomuthika gopombanda moka hadhi kala dhapakelwa muukololo nokomeho hadho ohaku kala kunu uutenga womeya.

Ngele wayi komunkulofuta ohaku kala ku na oondhila odhindji dhontela okamutenya, dhimwe ohadhi kala tadhi kongo iikulya yadho ngaashi uuhi mboka uushona nadhimwe ohadhi kala tadhi tuka kombanda yomeya gefuta.

Aantu yamwe ohaya ningi oofalama dhawo dhoohi muudhiya mboka wopawushitwe nohaya kwashilipaleke kutya muudhiya omu na omeya ga gwana opo oohi dhi kale mo nawa tadhi koko nawa.

Mombuga ohamu kala uutanga mboka womakegwa hawu liwa, mboka melaka lyAayelele hawu ithanwa taku tiwa uu! Nara. Uutanga mbuka owa pumba nohawu adhika owala handiya yoshilongo.

Pomahala ngoka haga kala mokuti mpoka hapu ningwa oondunda dhokulala dhaantu mboka taya talelepo oshilongo ohapu kala puuwanawa po opu na omiti dhi na oongala oombwanawa tadhi nyanyudha omwenyo gomuntu.

Aanafalama mboka yena ohokwe noyena uunongo woku tekula oohi, ohaya ningi uundombe, wokutekula oohi mboka haye wufulu woyene tatulamo othayila kohi nokutekelamo omeya nokutulamo iikulya yoohi.

Aanafaalama yoondjuhwa mboka haya munu oondjuhwa ndhoka oontokele dhatseyika nawa kutya odhina onyama onene ohaya kala yedhi tula mosaala onenenene onde.

Oongombe dhoka dhina omakonda omatokele nomaluudhi oombalamana , odho oongombe dhimwe dhoka dha talikako hadhi gandja omahini nai , naanafaalama yoongombe dhika ohaya kala yedhi tula muukololo moka hadhi kala omutente moka hadhi peeyelwemo iikulya .

Aanafaalama mboka yoohi noyena uudhiya moka haya kunu oohi, kombanda yomeya ohaya tula ko iipilangi, opo ya vule oku lyatela ko, ngele taya ende yaka pe iikulya oohi.

Komukulofuta ngele ombepo tayi pepe ohayi gongele omavi, nomavi ngono ohaga ningi ondumba kooha dhefuta na ohaga ende taga lunduluka shi ikwatelela kutya ombepo otayi pepe yuuka ngiini.

Otuna iinamwenyo ndyoka hayi kala mombuga. Iinamwenyo ndyoka oyina omaukwatya gayooloka nayimwe itoshi dhimbulula kutya oshili mo ngundu yini yiinamwenyo. Oshina elaka eluudhe ele.

Muuyuni omu na oondhila dha yooloka. Dhili omaludhi nomaludhi, dhimwe oondeendeeka nongele weyi mono oto hala okutya ekondombolo nenge ka yishi ondhila.

Aanafaalama yokutekula oohi muundama woohi nenge muudhiya woohi ohaya umbile mo oopasitika dhina iikulya mbyoka hayi tekula oohi opo dhi koke nawa dho dhivule okuvala.

Opu na uudhila mboka wumwe hawu vulu okukondja nomayoka, haka shomona eyoka komutse, ko taka kwata eyoka nomanyala galyo pombunda. Uudhila mboka uule watya oongolo oonde nomilungu dha honga.

Aantu mboka ye hole noye na ontseyo yokumuna oohi, ohaya ningi uundama woohi mboka wa ningwa noopulasitika, taya tula mo nduno oohi dhawo moka haye dhi tulile mo iikulya, opo dhi vule okuvala nokukoka nawa.

Ondjuhwa yoshiwambo oyo yimwe yomi yelelwa mbyoka yasimanekwa nohayi telekwa ne yili kumwe inayi tetwa nande miintimbu nohayi tulwa metiti ngele yapi etayi liwa nondjove.

Aanafaalama mboka haa muna oohi ohaa kutha omasiku taya gongala kumwe taya itulile mo omayele nkene oohi hadhi kaliwa nadho noha dhi muniwa.

Mongashingeyi iikunino yopaife ohayi tekelwa kominino ndhoka hadhi kala dha tondoka moondjila nohadhi kala tadhi tekele iimeno pomakota omeya taga tondoka ga uka komidhi.

Omambakumbaku mongashingeyi ogo haga longithwa paife okupulula momapya nomuunafalama peha lyomatemo. Oha ga longo taga endelele. No haga ningi oshilwa oshinene mule wethimbo efupi. Opo ga galagule nawa evi.

Opuna aantu mboka ye na oofalaama dhuundombo mboka hawu kala wu li mo wa kunwa momukweyo. Ohawu kala wa ziza nawa ta wu ulike kutya owa tekelwa na owu na uuhoho wa gwana.

Aanafalama mboka yoohi ngele oya mono kutya oohi dhawo odha adha okuteywa ohaya kutha uumbamba mboka wu na oonete e taye wu tula momemya e taya yuula, opo wu etelele mo oohi dhawo.

Iimeno mongashingeyi mofalama dhoka dhahuma komeho ohayikunwa owala mukololo moka hayikala yatulilwamo oolamba dhingandje oonte onga oonte dhoketango momeya tangazi mupayipi .

Momithitu ohamu kala omiti dhimwe ndhoka ominene shinene . Omiti ndhoka dhina omakota omanene. Omiti ndhika dhomakota omanene ohadhi pungula omeya momakota gadho.

Aanafaalama yoondjuhwa, oondjuhwa dhawo oha yedhi ningile uutala mboka hawu kala wuna iipeleki pombanda noondhalate mooha. Ohadhi kala ne dha topolwa dhili muutala moka tadhi pewelwa mo iikulya dho tadhi hadha pevi.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka shasimanekwa nohashi nana aatalelipo hayazi kondje yiilongo yilwe. Onduli oshinamwenyo shina othingo onde, noongolo oonde ,nuutotona uutokele nuuluudhe.

Mombuga ohamu kala omamanya nomiti ndhoka hadhi mene momamanya ngoka mombuga, nohadhi hupu nuudhigu nohadhi kala dhina omafo ga kweshuka, molwaashoka omvula ihayi loko lela momvula.

Uudhila Owo iinima mbyoka hayi tuka mombanda, nowuli omaludhi nomaludhi, uudhila owu hole oku kala wa londa kiitayi mbyoka iikukutu, mbyoka yili puule, mpoka hawu kala wuli woontela okaantenya.

Ethimbo sho tali ende lyu uka komeho nomawuveko gaantu otaga ende gu uka komeho. Moka iimeno niikwamboga ihayi kunwa we mongalangala yomutenya ,hayi kunwa ashike moongulu moka tayi mono oonte dhetango dha shonopala nodhe yi gwanena.

Mombuga ohamu kala omamanya ngoka ga ninga po oondundu, noha mu kala muna omalambo momamanya moka ga ningwa mo komeya. Aantu ngele taya ende mombuga ohaya kala ya zala omagala komitse oshoka ohamu kala omutenya omunene.

Moofaalama dhashinanena, iinima iha yi kunwa we momutenya, oha yi kunwa owala yi li momatungo ngoka nande moosaala ndhoka dha siikilwa noothaila, ta yi mono owala oonte dhetango ndhoka dha metwa nawa, opo yi koke nawa.

Otovulu waninga okandama koye koohi moondoloma ndhoka hadhi kala dhatetwa moka hamu kala mwatulwa oominino ndoka tadhi etamo omeya opo oohi dhikalemo nawa tadhi fudhilemo nawa momeya moka .

Mongaashingeyi iimeno ohayi tekelwa owala kominino ndhoka hadhi ende pomakota giimeno nohadhi kala dhatsuwa oombululu pomidhi dhiimeno tayi mene nawa.

Sho ethimbo tali ende lyu uka komeho nuundemokoli otawu ende wu uka komeho .mpoka mongaashingeyi pwalongwa omashina goku teta omwiidhi, ngoka haga kulula omwiidhi kombanda

Mongaashingeyi ethimbo sho tali ende lyu uka komeho niilongo tayi putuka newuveko lya uka komeho, aantu iimeno ohaye yi kunu owala muupoto uuludhe, ngele ya mono kutya oya koka lela, tayeyi panunamo yo tayi tsikwa.

Momeya ngono gokutekula oohi ngono ge li mondaama yopulasitika aanafaalama ohaye ya nduno taya tsumo niiti, opo ya vule okutala uule womeya.

Aantu ihaya hweya we omwiidhi nomatemo muuyuni wopaife ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka galongwa gena omatemo gokuteta omwiidhi kombanda nomoowili ooshona embakumbaku olyamana nale okulonga.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo onde, nomagulu omale, noshi hole okulya omafo ngoka geli pombanda yomuti. Oshina uutotombi uuluudhe nuutokele, noshi hole paantu.

Momithitu ohamu kala mweenda uundjila aantu omo nee haya ende muundjila moka taya tala kutya omuthitu oguli ngiini, nohamu kala omayoka, shaashi omuna iihwa oyindji lela.

Mongashingeyi aantu oyendji ihaya longitha we naana omatemo okupapula nokunengeneka evi, ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omaholi ko ta ka tameke taka fulu mevi, taka nengeneke evi lyo tali kala lyi li lya nengena nawa opo lyi kunwe.

Opuna iigwanga mbyoka hakutiwa omandombo ngoka hayi mene mombuga moondundu momamanya. Iimeno mbika ohayi hupu nuudhigu oshoka mombuga ihamu lokwa lela.

Aawambo pamuthigululwakalo gwawo ohaapungula iilikolomwa yawo yomomapya miingandhi, miingandhi ndjoka hayi ningwa momihwiya nomiizimba yatatwa nawa no hayi kala yatulwa koongudhi nohayi sikilwa nuuhaka wakumbwa nomwiidhi.

Aanafalama mbono yo kumuna oohi muundama wawo ngele yamono kutya oohi dhawo odhadha okuliwa odhaninga omapombo ohaye dhi kuthamo nee yamwe taya dhanekwa nadho yedhi humbata opo yavule okulikila aalandi yawo yalande.

Aanafaalama mboka yoohi ohaya kutha mo iiyagaya momeya, opo ya keelele oohi dhaa kwatwe koombahiteli dho opo dhi vule okukoka nawa dhi na uundjolowele.

Mombuga omuna oondundu dhimwe ndhono dha ningwapo ko mamanya nodhili molupe toti owala oya hongwa komuntu, ashike inayi hongwa uushitwe owala osho yili ngaaka.

Miikunino yiikwamboga niimeno mongaashingeyi, ihayi kunwa we mongalangala yomutenya ohayi kunwa owala yili kohi yoosaala, hoka hayi mene ya ziza nawa, tayi mono owala oonte dhetango dha hwepopalekwa.

Mombuga ihamu lokwa omvula oyindji, nonkene ihamu kala omiti nomwiidhi odhindji. Ohamu kala omiti dha mena omalompalompa mpaka nampeyaka.

Opuna omahala ngoka geli mokuti ga tungwa noondunda dhoohozi, naantu mboka haya talelepo oshilongo ohaya yi nee komahala huka. Taya kuutumba taya thuwapo ya uvite nawa, taya dhengwa kombepo.

Mombuga ohamu kala oondundu niimeno ya mena yili mumwe. Iimeno mbyoka hayi kala iifupi, no hamu kala mwa ningwa oondjila moka hamu ende aatalelipo yoshilongo.

Ehumokomeho nethimbo tali ende lyu uka komeho nuutekinolohi otawu longwa. Uushina otawu longwa, mboka woku galagula evi, wayooloka kwaashoka kwali hashi longithwa nale ngaashi, omatemo.

Ethimbo sho tali ende lyu uka komesho, wehumokomeho lyiinima nalyo otali yi komeho. Ngaashingeyi opuna owala omashina ngoka haga longithwa haga longithwa miikunino, niimeno ohayi kunwa owala mosaala, yi li kohi yomuzile.

Mombuga ohamu kala muna iihwa nomiti ndhoka omihupi dha halakana mpaka naampeyaka. Ohamu kala oondundu noondjila ndhoka dha totwamo dho ku enda aayendi nandjila yaza kiilongo yilwe.

Aanafalama yoohi ohaya sile oohi dhawo oshimpwiyu nohaya kuthamo omeya ngoka ga nyata muundoloma woohi, taya tulamo omeya ngoka ga yela omape opo oohi dhi kale dhina uundjolowele.

Aanafalama yiimeno ihaya longo we nuudhigu moku tekela iimeno yawo, ohaya kutha ominino ta yeyi tula kokapomba, yo taya tameke oku tekela iimeno yawo momukalo omupu.

Molwashi ngeyi molwa ehumo komeho nethimbo ta liyi , iimeno payife ohayi tekelwa owala kominino dhoka hadhikala dhululwa umbuthulu tadhi shashimine owala omeya nguka pomakota ngiimeno.

Aanafalama yoohi ,oohi dhawo dhono haya kala yedhi ningila okandama komeya kongonga ngele dha koko ohayedhi kutha mo ngaashi unene dhoka dhomampombo oyehole ihe okuthaanekwa ye dhi humbata.

Aantu mbono haya tekula oohi ngele ethimbo lyo kuteya oohi dhawo lya thiki, oohi oha yedhi teyamo noonete, eta yedhi tula miiyaha, yamwe tayeke dhilya, yo yamwe taya fanditha.

Uunafalama wopaife momapya ohaya tula mo oopayipi ndhoka dha tondoka pomakota giimeno nodhi na uumbululu mboka hawu kala tawu ndonda omeya guuka pomakota mpoka pomidhi, opo iimeno yi kale ya hapa nawa.

Mongaashingeyi aanafalama iha ya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya oha ye yi kunu ashike moosala ndhoka pombanda hadhi kala dha shigikwa noonete opo dhi dhinde oonte dhe tango opo iimeno yi vule yi koke nawa.

Pokuma mpono puna oondundu opuna ondjila mpono hapu tondoka omeya. Mpono pena evi lyasiluka nomeya mpa haga tondoka ohaga kungulula po evi noku eta omidhi dhomiti kombanda.

Mombuga nande mokuti ohamu kala oondundu ndhono dha ningwa po komamanya ohamu kala mwamwena omiti dhoka dhaana omafo omolwa omeya ngoka ogendji ihaa dhi mono.

Mombuga yaNamibia ohamu kala oondundu odhindji. Dhimwe oonde dhimwe oofupi nomiti dhi li mo dha mena nomwiidhi nohamu kala mwe enda oondjila moka hamu ende aatalelipo yoshilongo.

Aanafalama mboka yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo paife odhakoka, ohaye dhikutha mo momeya shampa yedhikutha mo momeya taye dhitula miiyaha taye dhiyogo nawa opo ye ke dhilandithe.

Ngele to ende mondhila e to tala pevi iinima mbyoka yi li pevi ohayi monika iishona lela ngaashi omagumbo gamwe niihwa oto vulu wu kale waa ga wete.

Opuna omahala ngoka haga kala gena omiti dhaziza nawa, dhamena dhuuka muule nohapu kala pwa tondoka uupopolonga , mboka hawu kala wuna omeya gayela noohi ohadhi kala tadhi dhana tadhi anduka kombanda.

Opu na oohi dhomaludhi ogendji ndhoka hadhi kala dhili muundama woohi. Oohi dhimwe oontilithi dhi na omayala omayinayi, nongele owedhi tala ito hala nande okudhi lya oshoka itadhi monika dhafa tadhi vulu oku liwa.

Opena oonkoshi ndhoka oondumentu noonkiintu. Oonkiintu odha yooloka kwaandhoka oondumentu oshoka dho ihadhi kala dhina omandjafufu dhafa oondumentu.

Aanafalama mbok aye na ohokwe nokutekula oohi ohaya ningi uundama moka haya tula omeya nohaya tula mo oohi niikulya, opo oohi dhi kale mo tadhi koko nawa.

Mombuga ohamu kala oondundu odhindji dhimwe oonde dho dhimwe oofupi nomiti tadhi adhika mpaka naampeyaka, nomiti kadhina omafo ogendji opo dhivule oku pungula omeya.

Mongashingeyi iimeno ohayi kunwa owala mosaala ndhoka dhatulwa oothayila noonete pombanda. Ohayi kala tayi mono oonte dhetango dhagwana inadhi pitilila shinene nohayi kala yaziza nawa.